Paɣa n ʒi n baɣa dikpuni o zaŋla teebuli bili yina n ti pahi suwa ni chɛriga ni gbambila n ti pahi parantɛ n zaŋli tam teebuli bilifu zuɣu ka kuriga nyɛ din bɛ teebuli bili maa loŋni ka bini bɛ kuriga ni ka o mali buɣum zaŋ bini tam ni o chim

Kpɛ nyɛla salima gbibu shee ka loori shɛli din toori tankpaɣu la bɛ salima gbibu maa shee ka bi sa buni ka di nyɛ kurugu ka nyɛ parantɛ ka loori ŋo toori tankpaɣu niŋdi di puuni niraba ayi nyɛla bin ti sugli n ʒi di puuni n vuɣura ka so du kunkun sirigirina ka yɛ liiga ʒiɛ ŋunbala la mii liiga piɛlli ka mori nyɛ din biɛni biɛni

Paɣa n ʒi daguya n gindi kohara polish nima o nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli pam ka yɛ liiga pinch kala ka di gabi zaɣ piɛlli o nyɛla ŋun pam o zabiri daa bahina o nyaanga ka pili zipili pinch ka nyɛ ŋun gbubi polish nim maa baskɛt ni o nuuni o nyɛla ŋun niŋ suhupiɛlli ka lara

Kpɛ nyɛla binwola kohabu shee binwola maa bi paaki paaki li mi ka shɛli bɛ baasi keeti nima ni ka paɣa lan nyɛ ŋun ʒiya ka yɛ liiga buluu ka pam o zabiri n daa shɛli bahi tooni ka shɛli bɛ nyaanga bi nyɛla bin penpe bin wola maa ka o piri namda sabinli n la ʒiya ka kohara

kpɛ nyɛla gɔrim shɛɛ be nyela daadam shɛbi bini yina gɔri chana bɛ zaa nyɛla bɛn ba wari ni laakumi nima shɛbi yɛ neenpiɛ shɛbi neensabila ka bi lonlo lonlo binyara zaŋ pa laakumi nim maazuɣu mɔri nyɛla din piɛ n giliba kabi baɣ'si sɔchira chana ka ayuli zuɣusaa ka bi ŋmen ŋme binyara zaŋniŋ ka zɔya lan be bɛ tooni na

Ti nyala duu laasabu ka duu maa viɛli pam anfooni furila yillila zuɤusaa dukpuna la zuɤu ka bɛ bɛ peenti peenti binyɛra zaŋ m-pa ka ɛɛm dukpuni la siɤi gbunni na ka bɛ malli buɤum zaŋ niŋ ka yaɤili n-ŋɔ ka tia bɛni ka duɤubila ʒeya ka ɛɛ fulaawa be di puuni ka teebuli viɛli ʒe duu maa sunsuuni ka kɔpu tamya ni bukunima

kpe bɛ zala kuligi noli bɛ niriba ata dabba ayi la bɛ yela liiga ʒɛhi ka ŋunbala la nyɛɣi baaji ŋunbala mi ka o ye liiga din nye tankpaɣu kala ka nyaɣi baaji ka pili zupil'sabinli ka bɛ zaa za kom yaɣili ŋunbalami ka o piri namda muna ka bɛ nyaaŋa na kuɣisi n-zanzaya ka binyara panpa di zuɣu

Kpɛ sarati n niŋ ka loori nim pam wurim palli maa yaɣali Loori nim shɛŋa chɛna ka loori shɛŋa lahi bɛ palli yaɣali zoli nyɛla din bɛ yaɣali maa ka tihi sansa dizuɣu ka loori nim maa pam ku wurim loori piɛlli wurimya ka loori sabinli gba nyɛ din wurim

Bia n nyaɣa luŋ n ŋmɛri o zabiri nyɛla din chɛbisi chɛbisi ka o yɛ liiga piɛlli ka o ŋmɛrili ka o tabi laŋam piɛ n gilo n wumda bi nyɛla bin zoogi pam bi yirina bihi ni paɣaba ni dabba

Paɣasara n so chinchina bi nyoɣani ka bi zaa yɛ nyingokoriti ka niŋ bin piɛla tonto bi nyori ni bi zaa nyɛla bin ʒi binyɛra n doli palli chɛna ka loori nim bɛ yaɣali maa ka paɣa so bɛ loori nim maa sunsuuni ka bi doli palli maa chɛna

kpe nyɛla palli loori piɛlli nyɛla din doli palli maa chana ka tankpaɣu duɣinti zaa be o nyaanga ka a yi yuli yaɣili maa ka mo' bihibihi beni ka kuɣa kuli nyɛ din do n-doya ka a yuli tooni maa sa ka waya nyɛ din gaadi beni binyara maa dina zooya

Kpe nyɛla saamba n-laɣim ʒiya ka bɛ naa be bɛ tooni n-ye bɛ kali nɛma nɛma maa nyɛla neen' ʒɛhi ka niriba ayi ʒi tiŋɡbani ni ka shɛba za n-za zuɣusaa ŋumbala la ɡbubila aŋkachifu piɛlli m-milindi o ninni ka ŋumbala la mi ɡbubi li o nuu ni

kpe nyɛla shikuru bɔhimbu shee ka bihi ye yunifomnima m-be kilaasi ruum ka bɛ madam maa nyɛla gbampiɛlli ka o zaya ka ye liiga piɛlli ka lara ka pami o zuɣu n-daai bahi o nyaaŋa ka bihi maa gbubi pipa piɛlli n-gahiri zuɣusaa bɛ zaa niŋ suhupiɛlli pam